Niraba n ʒɛya dabba ni paɣaba ka bi ŋmɛri binyahari ka shab zaŋ gana fulaaki n yɛ n bɛ bi puuni ka shab mii gbubi binyahari n ŋmɛra ka shab gbubi lunsi n ŋmɛra

Daani ka doo baari yaɣari palli ka paɣaba ʒiya kohari niɛma ka bini kohari bin shɛli maa pa teebuli zuɣu ka Loori piɛlli bɛ doo maa nyaanga ka so ʒi moto zuɣu o nuzaa

Sarati n niŋ ka loori nim lu shɛli biɛla gbunni ka shɛli pa dizuɣu ka bi birigi ka niraba laɣam nimaani shab biɛla loori nim maa zuɣu polo ka shab mii bɛ loori nim maa nyaanga

Polilsi n zaya be gbibila doo so be nuuni polinsi maa nyala ban pili helmɛɛti nima zaɣ sabila ka be loori ʒiya ha ka tihi za loori maa tooni ha

Niriba bɛ galisiya pam ka shɛba gbubi ŋarima di dari maa ka ŋariŋ zaya ka shɛba be di puuni ka shɛba ʒiya taha ka shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga sabila ka shɛba nyaɣi baajinima.

Binyahari ka n nya n nyɛla woya nima ni dari ka di doya ni chɛmsi ŋmahi ka di gba doya ka tihi saya

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni kodu bɛni ka gala bɛni ka zaham bɛ laa maa puuni ka naanzuwa shito ka di gba bɛ laa maa puuni

Daa ni niriba n-zaya ka paɣa kpabi bia ka paɣa mini doo zaya ka doo maa pii nɛma ka zaŋ shɛli pa o bɔɣu ka gbubi shɛli mi o nuu ni ka lan zaŋ o nuu n-tiriti shɛli ha.

Daani ka bi panpa naazuwa ka pa boraadɛ ka paɣaba ʒiya n kohari zaham ka so gbubi bia n gariti bi tooni